Ashibiti ni n bɔŋɔ, ka barinim doya. barinim ŋɔ sɔ ʒila ɔ garɔ zuɣu ka ye liiga ʒɛɛ ka kpa ninkpara, ness nimŋɔ sɔ yela liiga piɛli. ka ninkpara. bɛ kpehirila barisɔ kom. bɛ gariti ŋɔ nyɛla zaɣipiɛli, glaasi du doya ka ashibitiŋɔ mala.

Niriba n-laɣim ŋmɛri lunsi lunsi maa nyɛla zaɣ' ʒɛhi ka zaɣ' sabila ɡabi di ni lunsi ŋɔ bɔbila chinchina ka shɛba za bɛ nyaaŋa yuuna bɛ so ɡbubila lundɔya ayi ka so zaŋdi o nuu ŋmɛra

Niriba n ku pɛ n za alapele gbunni bi nyɛla invuɣu bɔbigu bi ao pili la zupiligu piɛlli ka so bɛni ka dihiri dangbee o yɛla paɣa ka so bɛ o yɛanga ka pili zupiligu sabinli paɣa so bɛni ka nyɛɣi baaji sabinli ka so bɛni ka gbubi rɔba alapele ŋɔ nyɛla zaɣi piɛlli.

Paɣiba n bɛ daa puuni bi so yɛɣi la baaji sabinli ka pili zupiligu ka so bɛni ka pili zupiligu piɛlli ka ga wɔchi zipila yili shitɔɣu shɛli zipili zɛhi bɛ dinni zipili sabila gba bɛ dini paɣa ŋɔ kɔhiri la bini yara o kɔhira tulale nima gba tihi bɛ o shitɔɣu gbuni.

Paɣa n gbubi o baa yaɣiri palli o ye la liiga zɛɛ ka kpa ninkpara sabila paɣa ŋɔ nyɛla zom o gbubi daɣu o nuu puuni o yɛanga flawaasi tia n zaya o luɣuli tia gba zaya bi zala yili ti tali gbuni ka loori bɛ ni.

Sooja n zaya diri fɔŋ bihi feela sooja ŋɔ piri la namda muna bi zila tia gbinni bi shɛba zi mi ka shɛba zaya ban ziya ŋɔ so yiɛla liiga piɛlli ka zaŋ o nuhi ga taba ka so jinjam sabinli ka so bɛni ka zaŋ o nuu tabili o girili so bɛni ka yiɛ liiga ka di yɛ zaɣi dozim.

Niriba n laɣim biɛni ka so.kpa ninkpara ka pili zipil'sabinli bɛ zaa wuɣi la bɛ nuhiri zuɣusaa ka bipuɣimbila biɛni ka kpa ninkpari sabila ka gbibi fooni o nuuni ka ga woochi do'so gba biɛni ka zaŋ o fooni n wuɣi zuɣusaa bɛ gbibila Anfooni nima ka pita obi pa dizuɣu.

Paɣa m-mindi duu puuni o pirila namda sabinli ka so jinjam sabinli kapu tam teebuli zuɣu foon gba pa teebuli ŋɔ zuɣu laati tam teebuli ŋɔ zuɣu zipiligu yili zuɣusaa ha duu ŋɔ mali pateesa piɛla baaji sabinli za garo gbuni.

Niriba m be teeku gbini ŋarim be teeku ŋɔ puuni ka so za di gbini ka ye liiga ʒee filaawaasi nima be nimpolo filaaki nima gna biɛni titali biɛni ka bɛ pentili zaɣa piɛlli tanti nima gba biɛni so biɛni ka ye liiga piɛlli do ye chinchini.

Dabba ayi n mŋɛri yili bi zaa gba mi bi yino ye la liiga zɛɛ ka bɔbi bɔbiga loori piɛlli bɛ bini bɛ shɛli polo ŋɔ sanbɔdi gba bɛni kuriti zooya ni polo hama gba bɛni sobuli gba bɛni.

dɔbba n-tam palli zuɣu ka gbubi ghana filaginima bɛ bi ye liiganima bɛ shɛba gbubila daangbɛhi sooja bɛni ka pili zipil' ʒee ka kpa ninkpara ka do' so bɛni ka pili zipil' buluu o nyɛla sooja dɔbba ŋɔ bi piri namdanima mɔri be bɛ sani maa

Niriba ata m be tima shitoɣu puuni bɛ niriba ayi yela liiga piɛla ka bu so so jinjiɛm sabimli ka piri namdaa tima ŋɔ sheŋa bela kpaali nima puuni ka sheŋa be koliba nima puuni tima ŋɔ sheŋa tamla zuɣusaa ka sheŋa do tiŋa kikaa biɛ duu ŋɔ puuni kloki biɛ duumaa puuni.

Paɣaba ayi m paɣari ŋmana ka yino koona bɛ zaŋla siliba nima paɣari ŋmana ŋɔ ŋmana ŋɔ sheli nyɛla zaɣa dozim bia za bɛ luɣuli gaɣali biɛni teebuli biɛni teebili sheli biɛni ka boɣati tam dizuɣu.

Dobba n-ʒiya ŋmɛri timpana ka shɛba zaya kpahiri bɛ nuhi dobba ŋɔ so yela liiga vakahili ka so jinjam vakahili paɣiba ŋɔ yela kentenima ka bi piri namda bɛ nyaaŋa nɛma pa mia zuɣu chinchina gba pa mihi ŋɔ zuɣu.

Polisi nima n laɣim chena bɛ mali marafa nima bɛ sani bɛ nitiba ayi kpala ninkpari sabila bɛ zaa pilila zipilti bɛ bela tia gbini sheba za bɛ nyaanga bɛ so yela liiga ʒee ka so biɛni ka nyaɣi baaji.

Nesnim ayi n zaya bɛ zaa niŋla nudiriti ka di nyɛ zaɣi piɛla. bɛ zaa gbubi la pen nim bɛ nuuni ka bukunima pa bɛ teebuli zuɣu. takari ti gba beni barinim maa dola gariti zuɣu. gariti maa pa teesanim nyɛla zaɣi piɛla.

Niribi mbɛ aleple gbuni bɛ zooya ka yɛ liiga piɛlla bɛ shɛbi bɔbila bantabisi kari nyɛ zaɣi piɛlla lɔba nim do bɛ tiŋa namda nim gba biɛni ka so kuriya ka piri namda muna sabila polinsi bɛ aleple maa gbuni doo so bɛni ka gbubi kpaŋa bɛ shɛbi niŋla nyɛ pɔbirigu.

Silimiinsi n zaya ka bɛ diriba fiila bɛ so nyaɣala baaji sabinli ka zaŋ o nuu tabi o shee ka do'so gba kpa ninkpara ka zaŋ o nuu tabi o shee do'so biɛni ka ye liiga sabinli bɛ zala bildin tatali gbini bildin ŋɔ nyɛla zaɣa piɛlli .

Buku nima nlaɣim pa tɛɛbuli zuɣu ka do shɛb gba zaya ka gbib bunkum nima so beni ka gbib o foon o nuui dabba ŋɔ so yɛ la liiga pɛlli ka so gbib bolli o nuupuuni ka tirti so nuuwa lala doo ŋɔ kpala ninkpara

Musulin nima m puhi jiŋli ka yina bɛ pilla zipilti ka sheba za loori gbini polin loori be bɛni bɛ pentila jiŋli ŋɔ zaɣa dozim doso biɛni ka ye liiga piɛlli ka zaŋ bantabiga vili o zuɣuni paɣaba ni nachimba zaa m be jiŋli ŋɔ puuni bɛ nyɛla nivuɣu bobigu tihi sa jiŋli ŋɔ sambanni.

Donal tirompi n diri fiila ka teegi o boɣuni ka niriba zaya wumda so gbini samboori ka bɛ sabi mek amarika giret agen pa di zuɣu ka sheba za zuɣusaa ka pili zipil'ʒehi sheba ʒila tiŋa sipiika nima biɛni kuɣusi niɛni.

doo. nyɛ kuɣ' zuɣ kuɣ' maa nyɛla zaɣ piɛli ka gbabi anƒɔni o pɛrila suɣisin sabinli ka paɣ bɛ doo ŋɔ puuni mɛlinida o yɛla liga piɛli bɔɣiwaɣ' la ka niŋ nusoritɛ ka pɛri suɣisi sabila bukatɛ bɛ doo ŋɔ puuni ƒɔlawasi bɛ doo ŋɔ puuni vapom bɛ doo ŋɔ puuni

duu ŋɔ puuni kuɣusi biɛni kuɣusi ŋɔ nyɛla zaɣ sabila teebuli biɛni ka kapu tam dizuɣu diɣi bɛ duu ŋɔ puuni woodurop biɛni ka binyɛra tam dizuɣu fulaawaasi n tam dizuɣu duu ŋɔ bi penti lila zaɣ sabinli ka di tingbani ŋɔ nyɛ zaɣ tankpaɣu

Polinsi nim ayi mini sooja n ʒɛya. Sooja ŋɔ gbubila marafa o nuuni ka polingu zaŋ marafa n ga l sheeni. Polin so ʒɛya ka gbubi foon ʒee o nuuni ka pili zipilgu ka niŋ nye pobirigu. Polin loori pielli gba ʒɛ bɛ luɣili

Paɣaba ayi n ziya n tori sakoro bi bi piri namda nima ka bɔbi bɔbisi bi yɛanga baa bɛni ka bua gba beni bua sabinli ka nolɔɣu bɛni nolɔɣu sabinli bi zila bi yiŋa sambani ni yili ŋɔ yɛla zaɣi vakahali.

Bihi n chɛŋ kuligi ni ni bi ti tooi kom bi zaŋ boɣati nim niŋ kom ŋo ni bi yino yɛla chinchini ka pili zipili sabinli ka yino yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim bi boɣati nim ŋo shɛli nyɛla zaɣ piɛlli bi mali tahali bi sani gba

Doso n ʒɛya kabɛ zaŋ camaranim n kpau. dooŋɔ nyɛla silimiinga. ka ɔye kootu speeka nim ŋɔ shaŋa nyɛla zaɣi ʒɛhi. ka shaŋa nyɛ blue. camara bɔbgu kabɛ zaŋ kpau . shebi zaŋ di bɛfɔn nim n mŋaarogba. paɣiso beni n ye liiga sabinli ka paɣa so beni ka ye liiga piɛli

Paɣaba n bɛ daa puuni paɣa so zi la kabeeji nim gbuni kɔhira o gbaa la o zabiri lo leemu nima bɛ o ni bɛ shɛli polo ŋɔ yɛanga paɣa so ziya ka pili zipiligu zɛɛ ka kpalaŋsi bɛ o luɣuli so bɛni kɔhari tomatoosi nima.

Paɣa so n ʒi tahali o zuɣu ni ka afi nim bɛ di puuni tulaalɛ nim gba bɛ dinni tulaalɛ shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka afi nim ŋo shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ piɛlli gabi dinni shɛŋa nyɛla zaɣ sabila paɣa ŋo gbubi laɣari o nuzaa nuu puuni

Niraba n ʒɛ teeku gbuni paɣa so n ʒɛ ka yɛ liiga zaɣ dozim ka pili chinchini ka bob bobga ka gbubi zaham o nuu puuni di nyɛla zaham bobgu ka do so bɛ o luɣuli ni ka yɛ liiga zaɣ dozim paɣa so biɛni ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipili ʒiɛ ka so chinchini

niraba n kpɛ n pali loori bi nyɛla dabba ni paɣaba do shab gba ʒi moto zuɣu di nyɛla moto bobgu bi yino yɛla liiga piɛlli ka yino yɛ liiga sabinli ka baɣali so so biɛni ka gbubi takara o nuu puuni

Niriba n za Laribaŋa moksila tooni bɛ nyɛla silimiinsi bɛ sheba kurimi sheba zaya bɛ yino nyɛla liiga ʒee ka so pili zipili sabinli ka so zaŋ kamara yili o nyingolini dabba ŋɔ so yela liiga sabinli ka pili zipil'sabinli ka paɣa so zaŋ o nuu ga o kpee shee ni.

Paasita nima m pireyira n tiri bɛ Chechi nima bɛ gbibi la buku nima bɛ nuuni ka bɛ Chechi nima ŋɔ gba tiŋa bɛ yela liiga piɛla filaawa nima be paasita nima ŋɔ nyaanga fi nyɛla filaawa nima anahi paasita nima ŋɔ so gbibi takara o nuu puuni.

Bipuɣimbihi n chaŋ kuliga ni bɛ gbibila bɛ gaɣa ka yino gbibi kapu bɛ gaɣa maa nyɛ dozim ka kapu maa kapu maa nyɛ zaɣa dozim bɛ zaa sola chinchina ka bi piri namda nima bɛ biɛla kom ŋɔ gbini ko'daɣari n nyɛli tihi be bini be sheli polo ŋɔ mori biɛni.

Dolodolo yisa nima m be bɛ sheba ʒila kuɣusi zuɣu ka sheba zaya bɛ so yela liiga ka di nyɛ zaɣa dozim bibila biɛni ka ye liiga ka si nyɛ zaɣa piɛlli ka zaŋ o nuhi niŋ o suritini sheba ʒi tiŋa kuɣusi be bini be shelipolo ŋɔ tihi be bɛ dolodolo duu ŋɔ sambanni.

niraba n laɣam ʒi yili zuɣusaa bi kpiɣarila yili ŋɔ soola hama bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋɔ kpalaŋ gba biɛni yili maa tahali nyɛla zaɣ ʒiɛɣu shab biɛni ka pili zipiliti ka di nyɛ zaɣ dozim yili shɛli biɛni ka bi peentili zaɣ dozim bi gbunni ha tihi n biɛni ka loori ʒɛya

Doo m-maani buɣim ka shɛba zaya n-nyuuni o mɔri beni ka dari beni sala gba beni ban lihiri o ŋɔ so gɔbila chinchini ka ye liiga zaɣ' dɔzim tihi be bɛ sani mɔpil' yili gba be bɛ sani